Vana veshe vanobarwa, vanosisa kuenda muzvikora kofunda, zvakasisira kuti umwe ngaumwe atsikeyo ngekuti ndizvona zvinoningisirwa kuti zvinosisa kutoyitika, vanodetsereka mumifungo yavo nemindxondo kuti vanxabange.

Zvindumure nezvichechana zvichabuda mukaka pamiro hazvichakoni nekugara, raaziema-ema kuoronzerwa ngezvendaramo.

Kufunda kweanhu kwakanaka ngekuti kunounza kubudirira mundau mwedu, zvanana, zvichechana zvinosise kuenda kuchikora kofunda kuti zvione pekoobangaradza zviri, uyezve zvinokone kuzonyora nekuerenga magama ezvichazodhibana nawo mukurarama.

Ndau dzakadai, dzakatinakira ngendaa yekuti vana vanofundiswa kunyora, vofundiswa zve kuwerenga, ma r ,Inotidetsera zve ngekutingxondo dzevana vadoko dzinobeurwa kuti dzifunge zvinodetsera ntaramo.

Zvino detsera maningi kuti zvi chechena ne ndumure zviende ku zvikora zviri mundau mavo zvino detsereka ngekuti zvino zokona ku erenga magama uye zvakanyorwa peshe pazvinenge zvaguma.

Vana muzvikoramo zvakanakazve kuti kuchechana, nendombi nemajaha nevamwe voenda kofunda muzvikora, vadetsereke ngekuerenga mabhuku, zvinodetserazve kuvhura ndxondo.

Kwai mundau ari mundau make asapererwa ngechekuita ngaatengese, vasharuka kundumbirana , majaha kundau yekufundira kuti mikabango yavo izvoxabanga zvineshwiro.

Zvifundwana zvona zvicheche anozvo izvozvo ne ma ndombi ne majaha zvei funda zviya ngazvi ziye kufunda zveshe kuerenga kunyora kuno detsera kuti mu ndaromo yake azo zvikwanisirawo ku erenga mazana anonga adhibana nawo muku rarama.

Teirarama kudai muntaraunda dzedu apasisis kuti mwana mudoko dangani musharuka afukiwe ngeurongedzwa hwefundo uhu umwe naumwe unosisa kufunda kuita kuti ndxondo dzijeke.

Kwai hai nge vasharuka kufunda akuperi zvaka nakira kufunda mwana unokona kuzo waka mbatso dzekuti azozvi garirawo nge mburi yake nekuenda kwe makore kufunda kunoita kuti ndombe dzifambe zvakanaka.

Vandani ,ndumure ,ntombi ,majaha musavarekera veipepesheka ingateyi ishwa dzirikutorwa ngedutu rekerayi vaende kundau dzekufundira nxondo dzibeuke .

Navoovachechani vachabuda mukaka pamiro nezvinhungirana zvichamba kurumurwa nezvindumure zvinotodawo pekubeurirwa nxlondo pakanaka.

Kwai kufunda aikunyorapi basi kune njira dzekufunda ndidzo dzakawanda ungadai weikona kuaka ungadai weikona kutsetsa zvihlayo kweshe kufunda.

Zvinobetsera maningi kuti vacheche ana ne ndumure zviende ndau dzekufundira kuti dzongwaririka zvakanaka nendxondo dzinobeuka kunyora nekuerenga ma ara akanyorwa dzokona...

Vana vadoko nevachabva pamikaka ndumurw ngava piti pidzane veienda kumusuwo yezvikora kobeurwa ndxondo kuti vangware.

Vana vakakura veienda kuzvikora kofunda zviya zvinoita kuti vakure nxlondo dzakabeuka vanokwanisazve kuerenga magama achazodhibana nayo mundaramo dzawo.

Zvakanaka yaambo kuti zvichechana nezvi ntumbirane nendumure veshe vaende kuzvikora zviri padhuze mundau dzevanogara. Izvi zvinodetsera kuti vakure zvakanaka vasasara mumbatso veiangarata nemiriro.

Tisapambana pamakabangiro pava chechana vedu mundau mwedu. Ngatiise ndxondo dzedu pamwepo tiuraye ntamo ngekufunda.

Nakwo kufunda kwakanaka ngekuti kunodetsera majaha nendombi kuti vakwanise kuzozviitirawo mishando yavo mundaramo dzavo kuti vapone.

Kufunda akukheti ,ndlekenezi, madhodha, majaha, ndombi, veshe vanodiwa kuenda kunoita kuti ndxondo dzibeuke.

Kufunda ndokwa ndaramo yechindau kwakutendeudzana nemadhodha kuri kubeurana nemibango mundau dzekufundira.

Vachechanaa, madhodhaa, vasharuka, teeshe ngatigidhigizane takaningira kumisiwo inoboora ndxondo dzedu, kuti dzeishande zvakanaka ,mundau mwetinogara.

Kufunda muzvikora kwakanaka ngekuti kunovhura ndxondo dzevantu kuti dzixabange zvakanaka. Muntu unenga oziya zvinosisa kuti aite kuti apone.

Kwai kufunda akuna zera kungava vasharuka ungava ndombi dzingava mhek veshee vanosisa kofunda ngokuti zvinobetsera ndaramo mukufunda ndomunozooneka mitombo inorapa vanorwara.

Zvakanaka kuti nendombi dziendewo kuzvikora kofunda zvinodetsera kuti ndxondo dzibeuke zveidetsazve kuti vana vasaona mukuwo wekuhoba forya nekumwa zvinodhakwisa.

Azvina zera kufunda kwakanaka muntu weshe unonga weonawo manyorerwo anoitwa magama wopedzapo wokonazve kuerenga nekuxhlasa zveunenge wazwa pawaerengapo.

Honai honai pakafunda mandombi, majaha , nekenezi nevaisa dao vafunda kudaroko vanonga votokona kunasira zvekugarira zvekuti vantu vagare pezviri ngezvekuti vantu vorya chikafu vanogadzika padera pakona kwai zveshe izvozvo zvinotokona kuitiwa nevakafunda , ndxondo dzinenge dzabeurwa kuti muntu aone.

Kune muzera vechidoko unosisa kuti uenderere mberi nekufunda. Kufunda kunobetsera kuti vandani vakabange zvekufunda basa. Vasakabange zvekutora zvinomwiva zvinodhakisa.

Zvichechana raabandika, kusisa kuziya matakirwo endxondo. Raaziyema-yema kuti kuyera rodzerwa ndxondo ngenzekenezi dzekudhaya.

Ndau dzekufundira muzvikora dzakanaka ngekuti varumbwana vane nguwawo dzekutombo dhibana sebandhla veibhuirana zvingadetsera mukurarama.

Vachechana, ndombi nemajaha zvakasisa kuti vaende kumhatso dzekuofundira vafunde nxondo dzikabeuka ndikona kuto vakona kuhluza mitombo dzinozotidetsera mukupona kwedu.

Kobeurwe ndhlondo kuchikora kwakanaka, ndombi nemajaha veshe vanokone kutobeurwe ndhondo kuti vanasire zvinhlayo nematapfurs zvekuti vanhu vazoshandisa

Kuchindau kwedu uno mundau yedu akuketwi anofunda neasingafundi. Muntu weshe unotenderwa kuti afunde ndxondo dzibeuke. Azviketi zera muntu weshe ibesanwa.

Ndombi nemajaha zveshe zvinosisa kuenda kundau dzekoofundira kuti vafunde ndxondo dzibeuke. Izvi zvinoita kuti vasamwa nekufemba foyya, zvinodhakwisa.

Vachechana varumbwana muntu weshe kufunda akuketi kwakanakira kuti unobeuka ndxondo wofunga mararamiro angakudetwera mundaramo mwako.

Zvakanaka nekusisira kuti vantu veshe vagudhuzeyane veienda kofunda ngefundo yepadera mundau dzakasiyana siyana dziri munyika muno.

Kufunda kuzvikora zviri muntaraunda mendau dzedu kwakanaka ngekuti hakuketi kuti iyi ihlekenedzo, uyu muchechana. Zvinovhura ndxondo kuitira kuti tikone kuzofunga zvinotidetsera mundaramo dzedu.

Ngepari peunga hamba munyika muno ukatama ndau yechikora, ingadai iri yekufundirwa ngava sharuka kana vana vadodori. Zvikora zvaraati chee kuwanda peshe peshe.

Haiwaiwa, mandombi, majaha, madhodha, veshe vakaita wokuti hlee kugara muzvituru, kuyaiya zvinobeura ndxondo dzavo.

Ndombi nevarumbwama veshe vanosisa kuenda kofunda muzvikora zvinovadetsera kuti vaone oekoobangaradzira vari kuti vaone zvinozova detsera mundaramo dzawo zvinodhakwisa vanozozvinyenya.

Azvichina wezvichaketa marure wee ungaa musungukati ringaa dzimai ungaa muisa aive munjekenezi veshe vanotenderwa kufunda azvichina zera azvichakheti.

Kufunda kwakanaka aku keti kuti mukuru kana mudoko ngenda yekuti unonga weyi dzidziswe magariro akanaka nge vamweni mu ndaraunda mundau mwauno gara ndiwe unonga wata chibani cheku vhenekera vamweni zvakanaka muku rarama.

Kufunda kwakanaka ngekuti ndxondo dzinobeuka, uyezve unokona kuzozviponera wega ,mundaramo yako weikura wabeurwa ndxondo kuchikora.

Kufunda kwakanaka ngekuti kunoite kuti munhu ubeuke nxlondo, nxlondo dzikabeuka unotokwanisa kana kutsetsa zvituru zvekugara matafura nezvimweniwo zvingadetsera mundaramo, zvihlayo unonga usisangachatengi pamuzi pako.

Zvitori nemanqingi azvo kuti vana vafunde veibuura ndxondo. Veidaroko vanoaraidzika kuti vasatora zvinodhakwisa.

Kwai hai aikunyorapi kwega nekuverenga kunoita kuti muntu akone. Kune makindi amwenizve akadai ngekutamba mitambo yakasiyana siyana. zvinoitazve kuti muntu atopona ndaramo yake zveihambidzana nekutamba mitambo.

Kufunda kwakanaka kuti kunobeure ndxondo, wabeuka ndxondo unenge wotoziyawo zvekuremeredze vasharukwa auchapambani nemusharukwa wakanyarara usizi kukekesa.

Chezvakanakira kuti vantu veshe vafunde ngezvekuiti auzoiti ntayataya ngekutame chekuita mundaramo mwako ngokuti unonga wakabeura ndxondo.

Wafunda unenga wangwara ndxondo dzabeurwa kuti ukwanise kuziya kuti paunogara pakahlamburuka ere pakati hwe-e ere kana kuti apazi, unenge wokona kunasirira muganga waunogara kuti ugare wakaningirika.

Kuchindau unono, kufunda akukheti munthu, ungaa muchechana kana ndlekenezi , ihumwe kumwe misodzi neziya.

Tisatambisa ndaramo takagara nayo mimamuzi medu ngatiende toofunda kufunda hakuna musharukwa hakuna mudoodori tinoda kubeurwa ndxondo tishande zvinosisirwa.

Kune ana sahoho zvisungwana zvemabhuku derayotehe tinosisa kufunda kooguma derayo iyoyo kwekupeisira ndikona kuti ndxondo dzedu dzinase kubeuka kuguma kwekupeisira.

Dzona dziriyozve ndau dzevasharuka dzokobeurirwa ndxondo dzikure. Kubeurwa kwadzo ndxondo aikundoti ndee kuningira vantu, asi kuti unge uine cheunokwanisa kunasirira, chingatozodetsera mundaramo dzevanthu.

Rekera kuyaiya vantu vaya vasina swiro vanoda kukwerera ndaramo yemuntu kuti ipetuke sure. Iveve kuti vatozvifunga zvekuda korodzera ndxondo dzako kuchikora enda vorodzerwa ndxondo ndizvo zvakanakira.

Kufunda kwakanaka kumuntu weshe ngendaa yekuti kunobeura mifungo yedu. Zvakanaka kukurudzirana, teisundidzirana, teikwekweredzana kuti tiziye zvakanakira kufunda kuti kunobeura nxondo dzedu.

Koofunda kooguma kwazvinogumirayo ,kwakanakira kuti pfungwa kana kuti ndxondo, dzinobeuka kuti beu. Dzinonga dzookone kufunga zvisingakasiri kufungwa ngevamweni. Zvototidetsera mukurarama kwedu.

Kufunda akukheti hako, ingaa ndombi, jaha, vasharuka ,nzekenezi, madhodha, kwakanaka ngekuti kunobeure pfungwa, ndxondo, dzinokona kufunga zvinoshanda mundaramo zvinotidetsera.

Koofunda ndiko kunoita kuti muntu weshe aashirike. Unodetsereka mundaramo mwako kana wafunda. Ndxondo dzako dzinonga dzoshanda dzoofunga zvakati dzamei.

Ndau dzakadaii ndimwona mwetinodzidziswa mishando yemihlobo nemihlobo ingaa yenyara ingaa yekureketa zveshe zvinotumbiwa naa.

Izvi zvinodetsera kufunda weienda mberi kwezvinopererayo ngekuti zvounonga woshandisa nxondo dzako kuti zvibude zvinongawo zvazvemuhlobo wepadera .

Vasharuka vakati ukakaba chitobvu wachidarisa mufuya hino ukafundiisa ndombi nejaha kundau yekufundira unonga watoita kuti mikabango yawo ibeuke.

Ndxondo dzendombi, majaha nebetenezi dzinosisa kuramba dzeindobeurwa kugumwa pachindando chekuti dzinonga dzokwanisa kufunga zviro zvinogadzirika zveinasirika zveizodetsera nyika yedu.

Kuenda mundau dzezvikora zvekufundira kwakanaka. Hakuna dangwe, hakuna chigumisirwa kufunda. Kunodzidziswa kubika zvibikwa zvakasiyana siyana. Zvinozotidetsera kuti tizozvibikirawo chedu chekudyra chikafu munharaunda dzetinogara.

Zvakanaka yaambo kuti ndombi, majaha ,madhodha zveshe zvifunde kusvika kwekuguma kwekupedzisira derayo.

Kwai rinenge angaa ziema ema. Vasharukwa nevadoko variyo kwona kumitunhu yezvikora chekufundira chedera dera. Zvinodetsera kuti ndxondo dzikabourwa unenge woxlabanga kuzvinasirirawo zvingakuita kuti upone mundaramo yako. Kungaa kutsetsa zvihlayo nezvimweniwo.

Kufunda kwakanaka ngekuti kuno beura uka ona wonasirira zvaka dai uchiri kofunda derayo kuronza kuti ndxondo dzako dzanaka dza beuka.

Ngikudaro ngatiguguze antu teshe tiende muzvikora kofunda zvinotodetsera kuti tikwanise kuzizviponerawo mundaramo dzedu takazviemera pazuwa ramangwani.

Kufunda kwemuhlobo vekupedzisira kwevasharukwa kwainga kukombidza kuti ngekwe vantu vane ndxondo dzinoshaanda. Vanonasire zviro veinasire mitombo kuti itibetsere muma nezvimwenivo zvakadai.